Sicco yaa hoollonnirichooti woyi kinsannikki gede qorophisiinsoonniho badooshsheho yaa hakkeeshshi geeshsha diqarrisannoho gawajjo diabbannoho bandoonnirichooti yaate.

Faashine yinnanire addi addi faabbirikki addi addi hayyo woyi industrie horonsire kalaqqinno uduunichoti yaate, yanna yannatenni daanorichoti